Lɔzaara la. A zie diee la, kaa yɛ sɔɔ sɔɔ. Yyie naŋ di di, ka zoore yire. Teɛ arra a zie kaŋ, ka lɔɛ meŋ be a lambori kaŋa a yɛ zoro.